Arabe izay vita avy amin'ny tara no ahitana fiara miantsona eny amin'ny sisiny ; misy fiara lehibe izay miloko volondavenona ary ny kodiarany dia miloko mainty ; misy fiara tsy mataho-dalana ihany koa izay miloko fotsy ary ny kodiarany dia mbola miloko mainty ihany.

Ankizikely iray no manao raoby miloko fotsy ary manao kiraro miloko fotsy ihany koa. Eny amin'ny akanjon'ilay ankizikely dia ahitana sarim-boninkazo miendrika maoderina, eny amin'ny lohany ihany koa dia ahitana voninkazo miloko fotsy.

Toerana afaka tsidihana ny toerana mahafinaritra toy izao. Ahitana haram-bato vaventy sy zavamaniry maitso ihany koa. Ny lanitra dia miloko manga ary tarafin'ny hazavana ny vato eto.

Gazety iray izay manambara vaovao amin'ny teny frantsay natota tamin'ny valo jolay efatra amby roapolo roa arivo io gazety io, ary manana vidy arivo ariary. Misy doka ihany koa ao amin'io gazety io.

Sainam-pirenena iray izay miloko manga ahitana kintana miloko mavo ary maro be izy ireo. Ny isany moa dia iraika ambin'ny folo manao endrika boribory ny filaharan'izy ireo.

Trano lehibe iray izay manana rindrina miloko mavo, ary misy volondavenona mifangaro aminy. Ahitana rihana anankiroa ary ahitana varavarankely marobe, izay vita avy amin'ny fitaratra sy hazo. Ny tafon'io trano io dia vita avy amin'ny tanimanga.

Ny arabe moa dia feno mpitandro ny filaminana. Eo ihany koa ny fiara maro isan-karazany.

Ankizy miisa enina izay monina eo amin'ny tanàna iray. Izy ireo dia mipetraka eo amin'ny hazo izay lehibe ary samy manana ny akanjony izy ireo izay samy hafa ny lokony.

Fitaovana entina manamaina volo no hita eto : miloko mainty izy io ary manana taho mainty ihany koa, eo ambonin'ny latabatra misy lamba fotsy no hipetrahan' izany fitaovana izany, ny fanasiana azy moa dia baoritra miloko mainty eny ivelan' izany dia ahitana soratra miloko fotsy sy mena.

Trano fiangonana iray izay ahitana tilikambo. Ny eny amin'ny tendron'ilay tilikambo dia misy hazo fijaliana ary ny rihana izay misy eny amin'ny tilikambo dia miisa anankiroa. Ny tamboho dia vita avy amin'ny biriky sy simenitra ary vy. Misy varavarana miloko mainty ihany koa ny tamboho.

Trano mavo iray ahitana zaridaina eo anoloany, ao anatin'izany dia ahitana voninkazo, voanio ary trano natokana ho any tantely.

Mpanambady vao sy mahafinaritra no hita eto. Mifaly arak'izany ny fianakavian'izy ireo. Nasehony amin'ny alalan'ny dia mirindra izany. Ahitana toerana ahafahana misakafo erỳ aoriana ho an'ny mpanambady ary miravaka lamba volamena ny ao aorianan'izany toerana izany. Ny ankizy moa dia velon-kafaliana tokoa.

Moron-tsiraka no hita eto, ahitana lakana vita avy amin'ny hazo efa antitra eny amin'izany moron-tsiraka izany. Ny voanio dia maniry ao aorinan'ny torapasika. Ny ranomasina dia manonja ihany koa.

Isany entina mamatsy rano sy hamoahana rano ny fantsona misy an'izany eto ary mandeha eny amin'ny toerana misy zava-maitso toy ny bozaka sy ny zavamaniry manana felany somary kely.

Toerana iray izay natokana ho amin'ny fampihofanana. Misy ny olona mifanakalo hevitra, ao anatin'izany misy ny mananga-tanana mba handray fitenenana. Eo anoloana izy ireo no ahitana fitaovam-panoratana sy ny tavoahangy misy rano.

Fiara iray no niantsona eo alohan'ny tamboho vita avy amin'ny biriky. Io tamboho io dia ahitana vody vato voalalotra amin'ny simenitra.

Mahafinaritra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ahitana zavamaniry maro ary ny bozaka dia miloko maitso. Mankafy izany ireto ankizikely ireto ary mitana famaky eny an-tanany, misy koa ny mitazona tavoahangy amin'ny tanany ilany.

Toerana iray izay noravahana avy amin'ny alalan'ny zavamaniry sy lamba ary ny zavamaniry dia miloko maitso ny raviny ary ny voninkazony dia miloko fotsy. Ny lamba kosa dia misy ny miloko mara, misy ny miloko volondavenona ary ny loko fotsy ihany koa. Ny eny ambany dia ahitana lambanana izay miloko maitso.

Tanàna izay hita eto an-drenivohitra ahitana trano ngeza ary misy ihany koa trano kely. Samy manana ny firafiny avy izy ireo. Hita eo ihany koa ny tranon'ny Praiministra teo amin'ny vanim-potoana faha-mpanjaka.

Isan'ny fitaovana entina hanaingoana ny voninkazo sy ny karazan-javamaniry. Ny zavamaniry izay varotan'ny tranombarotra iray dia natao teny ambonin'ny talantalana ary samy manana ny vidiny ho azy avy ny zavamaniry eto.

Arabe izay ahitana lehilahy mitsoka sodina ary nanao izany fihetsiny izany izy mba hampifaliana ny manodidina azy, misy ny mihaino azy amim-pifaliana, misy kosa ny manao maso be tsy mahita.

Boky maro izay ahitana ny anaran'ny mpanoratra eny amin'ny sisiny, misy ihany koa boky izay ahitana sary ety amin'ny takelaka ivelany; misy ny manana loko maro ny soratra eny aminy.

Tranombarotra izay mivarotra entana toy ny lamba ary pôketra. Misy miloko mena ny lamba eto misy kosa ny miloko manga. Ny pôketra dia ahitana loko maro, isan'izany ny pôketra miloko mena.

Teoram-pivavahana iray izay miloko fotsy. Ahitana hazofijaliana eo amin'ny tilikambony ary misy fitaovana entina hanamafisam-peo eny amin'ny tendrony. Ny eo ivelany kosa dia ahitana sarivongana ho an'ireo sary masina.

Fiara iray izay miloko mainty ahitana tsipika roa miloko volondavenona eo afovoany ary misy soratra amin'ny fiteny vahiny etỳ amin'ny vodin'ilay fiara. Ny jirony amin'ny aoriana moa dia miloko mena.

Boky miloko manga izay tazomin'ny vehivavy iray amin'ny tanany ankavanana. Ahitana soratra kely izay manambara ny anaran'ny mpanoratra erỳ ambany. Io soratra io dia miloko mainty ary ny eo afovoany dia ahitana sary fanehoana izay voarakitra ao anatin'ilay boky.

Ny fitaovana fanamafisam-peo dia fitaovana fampiasa amin'ny lanonana maro isan-karazany; ahitana izany eo ambonin'ny latabatra iray; ary eo anilany dia ahitana sary voasikotra vita avy amin'ny bakoly.

kavina maro izahay miloko volamena misy ny aitana vatisoa sarobidy eny amina aitana loko maintso izany vatisoa izany misy kosa ny miloko manga eny ambony dia ahitana kavina miloko mena sy mainty dodinina volamena ihany koa ireo kavina ireo

Toerana iray izay afaka tsidiana no ahitana zavamaniry maitso sy bozaka miloko mavo, ny harambato izay lehibe dia mahafinaritra, ny lanitra moa dia manga ary ny rano izay andehanan'ny olona dia miloko mangarahara.

Dokam-barotra izay natao peta-drindrina ahitana loko manga izany dokam-barotra izany ary misy ny karazana mpanakanto miseho eo amin'ilay peta-drindrina, misy soratra lehibe amin'ny loko fotsy eo ambanin'izy ireo.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana seza miloko mara. Ny tongon'io seza io dia miloko mainty. Ahitana karazan-databatra ihany koa izay misy ny miloko fotsy ary misy kosa ny miloko mainty. Eo ambonin'ny latabatra dia ahitana vera.

Efitra iray izay ahitana seza sy latabatra ihany koa. Eny amin'ny zorin'ny trano dia ahitana zavamaniry ao anatin'ny tavoahangy miloko maitso. Izy io dia mipetraka ambonin'ny talatalana vita avy amin'ny hazo.

Tranombarotra lehibe iray izay mivarotra vokatra vita avy amin'ny ronono, natao teo ambonin'ny talantalana ireo vokatra ireo ary samy manana ny vidiny ho azy avy ny vokatra eto.

Dokam-barotra maneho ny fandaharam-potoana amin'ny lalao baolina kitra misy eto amin'ny firenena sy ny tany ama-monina, natao tamin'ny ity taona efatra amby roapolo amby roa arivo.

Olona maro milanja razana ho alevina, ny sasany manao lambahoany, ny sasany kosa manao bodofotsy eny an-tsorony.

Fanamboaran-dalana izay ahitana lavaka eny afovoan'ny arabe eny amboniny dia ahitana vato milahatra mamaritra ny faritra tokony ho amboarina ahitana ireo mpanamboatra lalana ihany koa eo ambony

Arabe izay vita avy amin'ny tara, sy rarivato mifangaro. Ahitana fiara maro miantsona eny amin'ny sisin-dalana, misy ny fiarakaretsaka ary misy kosa ny fiaran'olon-tsotra.

tranombarotra lehibe anankiray izay mivarotra fandokoana; misy tahony miloko mena ireo fandokoana ireo; misy kosa ny manana tahony miloko manga ,arahina vy moa izany tahony izany

Takelaka lehibe izay hita eny amoron-dalana ka miloko volomboasary amin'ny ankapobeny io takelaka io. Maneho ny dokambarotra ho an'ny sakafo iray ary ahitana soratra lehibe miloko fotsy manao hoe : "Tena mafilotra".

Tranom-barotra iray no mivarotra fitaovana entina mando ko, samy manana ny vidiny avy izy ireo, ao ny mitombambidy eninjato sy dimy arivo ariary ary ao kosa ny mitombambidy efajato sy valo arivo ariary.

Fiara raitra iray izay ao anaty trano. Io fiara io dia miloko fotsy ary ahitana marika izay mamokatra azy eo anoloana ary ahitana loko mainty ihany koa eny amin'ny lohan'ny fiara. Ny jiro dia mamiratra, toy izany ihany koa ny fitaratra.

Anisan'ny mpanao politika malaza i Raolodinina, manao lobaka fotsy izy io ary manao akanjo palitao miloko mara ary misalotra lambamena fatao eny amin'ny tenda miloko mena ihany koa.

Milina vaventy iray izay ahitana loko maitso amin'ny ankapobeny, misy môtera izay miloko toy ny volafotsy ary manodina an'io milina io izany môtera izany.

Lehilahy iray izay manao kapa ary manao pataloha miloko maintso sy fotsy mifangaro, ny akanjony ambony dia miloko mainty, ary io lehilahy iray ihany dia mbola manao satroka.

Tranom-barotra izay mivarotra ny sakafo izay ho an'ny vahiny. Izy io dia natao tao anaty boritra miloko maro samihafa, ary natao tao anaty vata fampangatsiahana misy varavaram-pitaratra.

Fitaovana izay mandeha avy amin'ny alalan'ny erinaratra, ka ny ambany dia vita avy amin'ny vỳ, ny ambony kosa dia vita avy amin'ny plastika izay misarona ary ahitana zava-pisotro miloko mavo sy mena ao anatin'ilay plasitika.

Tranombarotra lehibe iray izay mivarotra karazan'entana ahitana : miloko fotsy ary misy ihany koa miloko manga, ny talatalana dia misy ny vidin'entana isankarazany ary samy manana ny tombam-bidiny avy izy ireo ; isan'izany ny manana tombam-bidy dimanjato sy efatra arivo sy efatra alina ariary.

Riandrano lehibe no sady mahafinaritra no hita eto. Ahitana harambato ihany koa aorianan'izany. Manodidina dia ahitana zavamaniry maitso mandravaka azy.

Tranom-barotra lehibe iray izay mivarotra karazan-tsakafo izay nofonosina ; natao tao anaty vera misarona amin'ny vy ; natao teo ambonin'ny talantalana ihany koa ireo entana ireo.

Toerana fandraisam-bahiny iray izay voaravaka. Misy seza fandraisam-bahiny moa izany toerana izany ary misy latabatra kely vita avy amin'ny vy eo anoloany, ny ao aoriana kosa dia ny rindrina miloko mainty, misy takamoa manazava ny efitra moa ao anatin'izany toerana izany.

tranombarotra lehibe iray izay mivarotra atody izy ireo dia natao tao anaty fasiana izay natokana hiarovana ny atody mba tsy ho vaky ary napetraka teo ambony talatalana izay ahitana ny vidiny natokana ho azy avy

Fahamantarana izay miloko manga ; ahitana soratra amin'ny teny malagasy eo afovoany ; izy io dia midika hoe : "Kikilalao". Eo ambany kosa dia ahitana litera amin'ny teny vahiny, miloko fotsy izy io.

Osodoko izay ahitana loko mena ary loko volomparasy, misy ihany koa ny loko maro miaraka amin'izany. Izy io dia natao petaka eny amin'ny rindrina ary miloko fotsy ny rindrina.

Fiara iray miloko mainty no voaravaka lamba miloko mena sy fotsy ; miendrika voninkazo izy ireo ary nosoritana ohatran'ny tsipika avy aty aloha makeny amin'ny fitaratra. Eo anilany kosa, ahitana seza raitra miloko mena.

Trano anankiray vita malagasy izay ahitana mpianakavy eny amin'ny rihana voalohany ary ny andrin'ny trano dia miloko manga. Ny tafo moa dia vita avy amin'ny fanitso ary ahitana zorony hazo izany tafo izany, miloko fotsy sy manga izy io.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana seza sy latabatra miloko fotsy. Eo ambonin'ny latabatra dia ahitana vera misy tongony ary ahitana fitoeran-tsira sy dipoavatra.

Mpianakavy mamboly vary eny amin'ny tontolo ambanivohitra, mipetraka eny amoron-dalana ny sasany ary ny sasany kosa dia mijinja vary eny an-tanimbary. Ahitana olona lehibe sy kely ihany koa izy io : misy manao satroka ary misy ny manao pataloha.

Kodiarana lehibe izay misy nifiny ; miloko mainty io kodiarana io ary tsara ny manamarika fa boribory. Ny eo ambanin' izany dia ahitana bozaka miloko maitso ary ny aorian'ilay kodiarana dia misy varavarana vita avy amin'ny vy.

Ramanonaka voahendy natao teo ambonin'ny lovia miloko fotsy. Miisa efatra amby folo moa ireo ramanonaka ireo. Misy ny natao milahatra, misy kosa natao nifanaingina. Ahitana pentina mainty eny amin'ny zoron'ny ramanonaka sasany.

Vehivavy iray, izay manao akanjo ambony miloko mena. Ahitana sarim-boninkazo miloko manga amin'izany akanjo ambony izany. Manao poketra eny an-tsoriny io ramatoa io ary manao pataloa miloko mainty ihany koa.

Famantarana izay miloko mainty amin'ny ankapobeny, eo afovoany dia ahitana sary izay miendrika toy ny boribory ary miloko fotsy. Eo ambanin'izany dia ahitana soratra amin'ny teny vahiny ary misy litera lehibe sy litera kely ihany koa. Miloko fotsy ireo teny ireo.

Lehilahy iray izay manao kiraro miloko manga ary ahitana fotsifotsy ny sisiny ary manao pataloha miloko fotsy ihany koa, ny akanjony ambony dia akanjo lava tanana miloko manga malefaka ary manao satroka miloko manga ihany koa io lehilahy io.

Toerana fanaovana lanonana iray izay ahitana seza marobe miloko fotsy. Lamba moa izany nanaromana ny seza izany ary ahitana zavamaniry maitso ihany koa manodidina ny seza sasany ary misy arofanina izay vita avy amin'ny simenitra miloko fotsy ary ny ambonin' izany dia miloko volontany.

Varotra eny amoronarabe ahitana entana maro isakarazany, ao anatiny izany ny antsy izay miloko mainty ny iray ary ny iray kosa miloko maitso ny lelany dia vita amin'ny vy.

Famantarana izay ahitana tokotany fotsy, misy soratra vaventy miloko volondavenona ary misy soratra hoe gasy. Eo ambany kosa dia ahitana loko mavo, ao anatin'izany no ahitana soratra amin'ny teny vahiny miloko mainty.

Famantarana izay ahitana soratra lehibe, izay miloko manga sy toy ny volontany, misy ny soratra hoe " Madagasikara " ary ny tohiny dia amin'ny fiteny vahiny.

Arabe vita avy amin'ny tara. Ahitana fiara kodiaran-droa mandalo eo amin'izany arabe izany. Ny fiara kodiaran-droa dia ahitana olona roa eo amboniny ary samy manao aroloha avy izy ireo. Eny amin'ny zoron'arabe moa dia ahitana olona mandeha.

Hazo lehibe iray izay ahitana loko mainty matroka ny tahony ary ny raviny dia somary kely ary miloko maitso, ahitana sampany maro moa io hazo io ary io hazo io ihany dia mbola maniry eny an-tokotany.

Fitavana izay entina anamboarana fantsona izay novarotan'ny fivarotana iray, misy ny vidiny ho azy avy ireo fitaovana ireo ary misy ny manana vidiny dimanjato sy arivo ariary.

Zavamaniry maro no mitandahatra eo ivelan'ny tokotany : ao ny manana ny ravina mivelatra sy misandrahaka, ary ny sasany kosa dia manana ravina madinika sy taho miparitaka.

Lamba izay miloko fotsy ny amin'ny ankapobeny ary ny sisiny dia miloko mara ary misy sarina vonikazo izay miloko fotsy sy manga ary mara ny eo akaikin'ilay miloko mara.

Tranom-barotra lehibe iray izay mivarotra entana. Maro ireo entana ireo dia misy ny natao teny ambonin' ny talatalana ary misy kosa natao eny amin' ny tsatoka vy izay mitsivalana. Samy manana ny vidiny ho azy avy ny entana eto.

Boky iray no hita eto ary manana loko mainty ny tapany ambany ary ny ambony kosa dia ahitana sary fanehoana an'izay voarakitra ao amin'ilay boky. Misy soratra vaventy miloko volomparasy amin'ny teny vahiny eo amin'izany boky izany.

Tranom-barotra lehibe iray izay mivarotra karazan'entana izay fampiasa amin'ny fanadiovana ny ao antrano sy any amin'ny lavampiringa ; misy ny manana ny vidiny ho azy avy ireo entana ireo ; ary ny sasany dia natao teny ambonin'ny talatalana ary ny sasany kosa dia nahantona avy amin'ny alalan'ny tsato-by.

Zavamaniry izay mety hoanina. Misy loko mavo ny eo afovoany ary ny sisiny dia ahitana raviny miloko maitso marevaka ary ny tahon'izy ireo dia somary miloko fotsy ary somary midoroboka.

Dokam-barotra izay natao teny amin'ny tsato-kazo ahitana soratra amin'ny teny vahiny sy amin'ny teny gasy, miloko fotsy ireo soratra ireo. Manambara manao hoe fitaterana amin'ny tariby sy ihany koa ny hoe eto tsy ho ela.

Toerana iray no mila fanamboarana : ahitana olona miasa amin'izany eto ary ny satrokan' izy ireo dia toy ny aroloha miloko fotsy ary ny any sasany dia aroloha miloko manga. Manao akanjo mitovy izy ireo mba entina anavahana azy amin'ny olona hafa, miloko mavo moa izany akanjo anaovan'izy ireo izany.

Asa tanana izay ahitana pôketra maro loko ary misy ihany koa satroka izay miloko fotsy sy mainty. Misy akanjo izay miloko maitso, mena, manga, fotsy ary volondavenona, izy ireo dia novarotana ao amin'ny tranom-barotra iray.

Fiara vaventy iray izay miloko mavo ary manana tanany vita avy amin'ny vy. Izy io dia natokana ho amin'ny fanamboaran-dàlana ary manana fitaratra vaventy ihany koa io fiaravavety io ; ny kodiarany dia miloko mainty.

Arabe izay ahitana andrin-jiro, misy takelaka fanehoana dokam-barotra. Ny doka izay hita eo dia misy loko mena eny amin'ny ambony ary misy sarin'olona maro ny amin'ny ankamaroan'ilay dokam-barotra.

Toerana iray izay ahitana fiara miloko volomboasary. Ny lohan'ny fiara dia misy tsipika vaventy anankiroa izay miloko mainty ary ny eto aloha ihany dia mbola ahitana ny marikan'ny mpamokatra ny fiara. Ny eo akaikin'izany dia ahitana fiara kodiaran-droa miloko manga.

Efi-trano izay ahitana fandorana kitay ary natao teo ambanin'ny biriky voarafitra ary mitondra ny setroka mankany ivelany izany afo kitay izany. Rehefa mirehitra izy io dia mazava ary afaka manafana ny ao amin'io efitra io.

Vehivavy iray izay manao pataloha miloko manga ary manao fehikibo, ny volony dia lava ka misandrahaka atỳ amin'ny lamosiny, miolakolaka io volony io ary miloko mainty.

Toerana madio no sady mahafinaritra, ahitana rano mangarahara ary ahitana ny ao anatiny raha toa ka mangarahara ilay rano. Ny eny amorontsiraka dia ahitana torapasika sy zava-maniry izay manana raviny miloko maitso. Ny lanitra moa dia miloko manga ary arahan'ny rahona kely.

Zavamaniry iray izay miloko maitso, manana vôniny miloko maitso ihany koa. Ny raviny dia mivelatra ary ny tahony dia somary kely ary ny eo ambany dia ahitana raviny maina ary misy ny fakany ao anaty ny tany.

Fitaovana fampiasa ao an-dakozia izay miloko mainty amin'ny ankapobeny. Ahitana bokotra maro izay ahafahana mampiasa azy. Izy io dia natokana mba hamotehana sakafo.

Vehivavy maro no mivarotra eny amoron-dalana. Misy amin'izy ireo no mivarotra kapa, misy kosa ny mivarotra lamba. Izy ireo dia samy manana ny akanjo anaovany : ao ny manao akanjo ambony mainty ao kosa ny misikina lambahoany.

Gazety iray izay manindrahindra ny kolontsaina. Isan'izany ny teny voalaza manao hoe "kolontsainy voakobaby, fahaleovantena voaaro". Io gazety io dia ahitana sarin'olona izay atao fahatsiarovana.

Kisoa vaventy iray no hita ao ambala. Izy io dia voloina tokoa ary ny masony dia ahitana loko mainty. Eo akaikiny no ahitana rindrina vita avy amin'ny hazo, eo ambany kosa ny malotony rehetra.

Takelaka vita avy amin'ny vy mitsatoka eny amoron-dàlana no hita eto, ny sasany dia maneho ny entana varotan'ny mpivarotra sakafo iray, ny sasany kosa dia ireo tsindrin-tsakafo.

Sainam-pirenena iray izay ahitana loko maro samihafa, ny loko voalohany izay eny ambony dia miloko fotsy ary ny loko manaraka izay eo an-tenatenany dia miloko maitso ary ny ambany indrindra dia miloko mena.

Biby iray izay milkoko mainty ary ahitana teboteboka miloko fotsy sy teboteboka miloko mavo. Izy io dia manana rantsana maro ary mipetraka eo ambony ravinkazo izay miloko maitso.

Voankazo ny mananasy ary misy ihany koa akondro izay miloko mavo, misy dimy rirana izay miloko maitso, eo amin'izany voankazo maro izany ahitana manga ihany koa izay manana loko maro.

Boky iray izay fampiasan'ny zaza Malagasy. Tsy inona izany fa ny lavakombarika. Manana loko miendrika matroka ny boky eto ary misy soratra vaventy eo afovoany. Misy ny atao hoe lavakombarika. Miloko mavo izy io ary nosoratan'ny mpanoratra Ratsifandrihamanana.

Savony vita avy amin'ny zavamaniry no natao tao anaty boaty vita avy amin'ny baoritra. Miloko ireo baoritra ireo: misy ny miloko mavo, ao ny miloko mena, eo ihany koa ny miloko mara, ary misy ny miloko maitso.

Vehivavy iray izay manao akanjo miloko fotsy ary misy tsipitsipika maintimainty. Ny volon'io vehivavy io dia miloko mainty ary mitaritarika eny amin'ny soriny izany volon' izany ary somary vakivaky ilay volo.

Tranombarotra lehibe iray izay ahitana karazana vata fampangatsiahana misy ny miloko mainty ary misy kosa ny miloko toy ny lokom-bolafotsy, misy ihany koa olona mandalo ao amin'izany toerana izany ary manao poketra io olona io.

Vokatra izay fanosotra amin'ny vatana no mipetraka ao anatin'ny fasiana azy, miloko fotsy ary ny iray kosa dia misarona volomparasy. Ny entana dia mipetraka eny ambonin'ny tanan'olona iray.

Hosodoko izay manambara ny any amin'ny tontolo ambanivohitra : ahitana sary trano izay miloko volontany sy ahitana tafo vita avy amin'ny fanitso, ny trano dia manana rihana anankiray.

Toerana fianarana iray izay ahitana ankizy sy olon-dehibe izay mifanakalo hevitra. Misy latabatra iray hivorian'izy ireo ary ahitana vola eo amboniny ; ny rindrin'io fianarana io dia miloko fotsy ary ahitana kisarisary eny amin'ny rindrina.

Toerana mahafinaritra no ahitana zava-maniry marobe. Miloko mainty ny akamaroany ary misy ny manana ravina vaventy ; ary ny sasany kosa dia ravina kely miaraka amin'ny tahoany madinika.

Fiara tsy mataho-dalana iray no miranty ao anaty fivarotana iray ary miloko volon-davenona io fiara io. Ahitana seza mamiratra sy mahatalanjona ao anatiny.

Takelaka izay mitsatoka amin'ny tsato-by eny amoron-dalana ary ahitana loko mena ny amin'ny etỳ ambany, ny eo amin'ny afovoany dia ahitana sary fanehoana, ny eny ambony kosa dia ahitana soratra amin'ny teny gasy sy teny vahiny mifangaro, izay miloko fotsy.

Efitrano iray izay ahitana farafara sy kidoro ary ondana. Izy ireo dia voalamina tsara ary eo akaikiny no ahitana latabatra vita avy amin'ny alalan'ny hazo sy vy. Ny tongony dia vita avy amin'ny loko mainty.

Lamba miloko mavokely, ahitana sarina zavamaniry eo ambany sy eny amin'ny tokontaniny. Mipetraka eo ambonin'ny lamba mena izy io; ahitana teboka fotsy sy sarim-boninkazo miloko maitso sy mavo.

Famantarana izay miloko fotsifotsy ny tokotaniny, ahitana soratra amin'ny teny vahiny vita amin'ny litera vaventy eo ampovoany, eo ambony dia ahitana loko mena, manga, maitso ary mavo, manao paozina fanondro izy io.

Arabe izay vita amin'ny tara ahitana fiara mandalo eo amin'izany lalana izany, miloko fotsy ny fiara eto ary manana kodiarana miloko mainty io fiara io. Ny fitaratran'ny fiara dia madio sy mangarahara.

Firavaka isany tsy miala amin'ny mpanambady ny peratra, miloko volamena ny peratra eto ary misy vatosoa eny amboniny. Mipetraka eo ambonin'ny fasiana vy ary miloko volondavenony izany. Eo akaikiny moa dia ahitana finday miloko fotsy.

Boky anankiray izay ahitana soratra vaventy amin'ny teny vahiny ety anoloana, miloko fotsy izy io ; eo ambany ihany koa dia ahitana soratra toy izany fa saingy miloko maitso. Ny boky moa dia miloko fotsy ny ambony ary ny ambany kosa dia ahitana loko manga.

Takelaka izay mitsatoka eny amoron-dalana ary amin'ny alalan'ny tsato-by no hitazomana azy. Misy loko fotsy ary mainty no tena mibàhana ao amin'io takelaka ahitana tokambarotra io, ary misy teny amin'ny fiteny vahiny izay ahitana loko maro.

Takelaka lehibe iray izay miloko volomboasary, ahitana soratra teny gasy eny aminy. "Tena mora be kosa" izay no soratra eo ary eo ambany kosa dia ahitana loko mainty izay misoratra hoe "Dimanjato ariary" ; miloko fotsy ny ety ambany ary ny tokontany rehetra dia miloko volomboasary.

Olona iray no mandeha eny amoron'arabe. Manao kapa vita avy amin'ny hoditra ary ny pataloha dia miloko mainty ; ny akanjo amboniny ihany koa dia miloko mainty toraka izany. Mitana finday an-tànany izy.

Trano fiangonana iray izay an-dalam-pamitana. Ahitana simenitra sy vato kely mifangaro mandrafitra ny trano ary misy vy mitsatoka ihany koa. Eo anoloany dia ahitana takelaka izay manao hoe FJKM Andramy.

Arabe izay vita avy amin'ny tara, ahitana fiara miantsona eo amin'izany arabe izany. Misy ny fiara miloko manga, misy kosa ny fiara miloko volondavenona, ny kodiaran'izy ireo dia miloko mainty avokoa.

tranombarotra lehibe iray izay faritra karazana voankazo izany ny manga ary ny mananasy izay tena vokatra tokoa ary mibahan-toerana lehibe ao amin'izany tranombarotra izany

Toerana iray izay ahitana zavamaniry marobe, misy ny mijoalajoala, misy kosa ny fohifohy. Ary ahitana trano miloko mena sy takelaka miloko mavo.

Arabe izay vita avy amin'ny tara, no ahitana fiara maro mandalo eo aminy; misy ny fiara kodiaran-droa, ary misy ihany koa ny fiarakaretsaka; miloko mavo ireo fiarakaretsaka ireo.

Kafe maro no varotan'ny tranombarotra lehibe iray izay natao teo ambony talantalana. Samy manana ny vidiny ho azy avy moa ireo kafe ireo ary misy ny miloko mavo.

Toerana azo ialana sasatra sy mahavariana ary mahafinaritra no hita eto. Ahitana rano manjelatra sy manga ary madio mamirapiratra izany rano izany, eny amoriny dia ahitana tora-pasika sy vato miparitaka.

Zavamaniry izay manana raviny miloko maitso ary ny voninkazony dia miloko fotsy. Ny tahony dia somary madinika, ary ny voninkazo eto dia maro. Ny zavamaniry moa dia maro ihany koa.

Sainam-pirenena izay ahitana tsipika vaventy manga ny ambony sy ny ambany. Eo afovoany kosa dia misy tsipika miloko fotsy. Misy kintana miisa dimy eo afovoany ary miloko manga avokoa izy ireo.

Zazakely iray mandry eo ambony fandriana, manao ba kiraro fotsy sy manga ny lokony ary manao ihany koa kilaoty manga kely, ny ambony kosa dia akanjo fotsy sy miloko manga kely ihany koa.

Trano iray izay ahitana varavarana fitaratra. Ny etỳ ivelany dia voahaingo amin'ny alalan'ny voninkazo sy zavamaniry maro. Ny zavamaniry sasany dia manana felany miloko maitso ary ngeza, ny sasany kosa dia somary kely ny raviny.

Isan'ny fampiasan'ny vehivavy ny fanafody izay fanosotra amin'ny vatana sy ny fanosotra amin'ny volo ihany koa. Mivarotra izany ny fivarotana iray eto ary misy ihany koa ny fitaovana izay mety hanosorana izany.

Boky anankiroa, ny iray eo ankavia izay ahitana soratra aminy teny vahiny miloko mainty ary ahitana ny mpanoratra ihany koa, ny eo amin'ny ilany kosa dia toy izany ihany fa saingy ny lohateniny tsy mitovy ary ny mpanoratra dia iray ihany.

Tamboho izay miloko fotsy no noravahana tamin'ny alalan'ny loko. Misy sary miloko manga ary ahitana sary trano kely misy zavamaniry ao aorianany, ny eo amin'io tamboho miloko fotsy io. Ary ny eo akaikiny dia ahitana olona roa mijoro.

Firavaka fatao eny am-bozonana izay vita avy amin'ny volamena. Izy io dia ahitana sarina lolo vita volamena eo afovoany izay aty aloha amin'ny vozonana ary misy ohatra ny rojo miraraka mankaty ambany, misy vatosoa anankiroa mangarahara eo amin'izany.

Sakafo mafilotra izay ahitana hena ary misy ihany koa ny ovy voaendy. Ny vilia izay misy azy dia miloko manga, eo akaikiny dia ahitana zava-pisotro vita avy amin'ny zavamaniry.

Sakafo mafilotra maro no hita eto. Natao mirafitra mitovy izy ireo. Ao anatiny dia ahitana atody ary eny amin'ny zorony ahitana zavamaniry maitso. Ny izy eto. Ny sakafo dia mipetraka eo ambony lovia miloko fotsy.

Tranom-barotra lehibe iray izay mivarotra karazan'entana fanaovana sakafo ho an'ny alika ny sasany. Ny sasany kosa dia fitaovana entina manoratra. Izy rehetra ireo dia natao teo ambony talantalana ary samy manana ny vidiny ho azy avy natao eo anoloany.

Efi-trano iray no voahaingo amin'ny alalan'ny jiro izay fampiasa rehefa matory. Eo akaikin'izany no ahitana finday izay mipetraka ao an-trano. Ny fandriana moa dia voarakotra lamba fotsy ary misy ondana manana loko fotsy ihany koa.

Famantarana izay miloko fotsy no ahitana soratra vaventy eo afovoany, miloko mainty izy io ary misy fanehoana amin'ny endrika toy ny zavamaniry miloko maitso eo ambonin'ilay soratra.

Toeram-pianarana iray izay ahitana dabilio vita avy amin'ny hazo sy vy. Ny tongony ilay dabilio dia miloko mainty ny sasany ; eo amin'ilay dabilio maro be dia ahitana ankizy mipetraka. Eny anoloana dia misy lehilahy iray izay mipetraka eny ambony latabatra ny dabilio.

Hosodoko izay manambara ny fisian'ny fivarotana eny amin'ny fiarandalamby miantsona ary misy karazan'olona maro mifamezivezy sy mifanakalo.

Arabe izay vita avy amin'ny tara no hita eto ; misy fiarakodiarandroa no mandalo eo, miloko manga io fiarakodiarandroa io ary misy olona roa mitaingina eo amboniny : ny iray amin'izany olona izany dia manao akanjo miloko mena ny ambony, ny iray kosa dia manao akanjo mafana miloko mainty sy fotsy.

Asan-tanana vita malagasy marobe no aseho eto ary misy amin' izany no manana endrika toy ny omby vita avy amin' ny tanimanga. Miloko mara izy io, eny akaikany dia ahitana sary voasikotra vita avy amin' ny hazo miloko mainty.

Fitaovana fampiasa ao an-dakozia izay miloko fotsy. Ahitana soratra amin'ny teny vahiny miloko mainty eo ambany ary ny eo ambony kosa dia ahitana tarehimarika miloko mainty ihany koa izy io.

Olona maro no handeha hiala sasatra. Mitondra entana izy ireo. Ao anatin'izany entana izany dia misy tavoangy misy rano maro, ary poketra sy arona miloko maintso.

Toerana izay tena mahafinaritra sy mahavariana, afaka atao tsara ny miala sasatra amin'izany toerana izany satria ny rano dia madio ary miloko manga. Ahitana salakana izay mandeha eo ambonin'ilay rano, miloko fotsy moa io lakana io.

Mpanao pôlitika lehilahy iray izay manao akanjo anatiny miloko fotsy ary manao palitao miloko mara, izy io dia alaina feo sy atao fakana sary, misy fitaovana fanamafisam-peo maro eo anoloany.

Boky ahitana vehivavy mipetraka izay manao akanjo mavokely, io boky io dia misy mainty ny zorony ary ihany koa misy soratra maro isan-karazany, eo ny fotsy na mainty.

Tranombarotra lehibe izay mivarotra karazan'entana natao tao anatina fonosana sy boaty ary misy ny miloko mara, ny sasany kosa dia miloko mavokely. Maro ny loko azo tenenina. Natao teo ambony tanatanana ireo entana ireo ary samy manana ny vidiny ho azy avy.

Fitaovana maro isan-karazany no hita eto. Isan'izany ny penina izay miloko manga ary eo ihany koa ny hety ahitana tahony miloko mavo, ny lelany moa dia vita avy amin'ny vỳ. Eo akaikiny no ahitana taratasy miloko fotsy sy ahitana zorony miloko mainty.

Hala iray izay mipetraka eo ambonin'ny hazo. Io hala io dia manana tanana miisa valo. Ary ny vodiny dia toa ny misy loko mavo sy mara mifangaro.

Mpivarotra eny amoron-dalana, izay mivarotra karazana entana maro. Isan'izany ireo fitaovana fampiasa hikirakiraina herinaratra : misy ny vita amin'ny plastika, misy kosa ny vita amin'ny vy ; ary misy ny manana ny loko miavaka.

Fitaovana fampiasa ao an-dakozia, izay natao tao anaty fasiana vita avy amin'ny vera; misy ny sotrobe hazo misy ihany koa ny fikapohana atody izay vita avy amin'ny vy.

Takelaka iray no miloko mainty sy fotsy, ny sisin'arabe moa dia ahitana olona maro.

Toeram-pivarotana iray izay mivarotra karazany entana maro, ao ny fitaovan-dakozia ary ny fitaovana fampiasa eny amin'ny mpivarotra, ahitana ihany koa fitaovana fampiasa amin'ny famatsiana herinaratra.

Mpivarotra eny amorondalana izay mivarotra fitaovana fampiasa andavanandro vita avy amin 'ny plastika. Misy ny fitaovana izay natokana ho an'ny fitatavanana rano izay maloto. Misy kosa ny fitaovana izay entina hitaomana rano.

Boky maro izay vita amin'ny teny vahiny. Misy ny anaran'ny mpanoratra eo ivelan'ny boky ary misy teny vahiny maro isakin'ny boky.

Ambin-tsakafo izay nahitana vary sy karazan-kena natao saosy io hena io ary natao teo ambonin'ny lovia miloko fotsy ary ny lovia dia ahitana voninkazo miloko manga.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana seza maro vita avy amin'ny hazo. Ny latabatra dia vita avy amin'ny hazo sy ny vỳ mifangaro, ary ny rindrina dia miloko mavo sy loko volomboasary. Ny toerana moa dia misy olona maro.

Fitaovana maro izay misy ny miloko fotsy, ary misy kosa ny manana loko maro; isan'izany ny hety izay manana tahony miloko fotsy, ary ny lelany dia vita avy amin'ny vy.

Arabe izay vita avy amin'ny tara ahitana fiarakaretsaka mandalo eo amin'izany ary miloko fotsy fiarakaretsaka io, ny ao aoriana dia ahitana bisikileta ahitana olona mitaingina eo amboniny ary mibaby kitapo izany olona izany.

Toerana iray izay mahafinaritra ary ny rano dia ahitàna vato miloko mainty. Ny etỳ amoron-tsiraka dia ahitàna tora-pasika. Ny lanitra dia ahitàna rahona sy ny lokon'ny masoandro mody.

Famantarana iray izay miloko fotsy amin'ny ankapobeny. Eo afovoany dia ahitana efamira izay miloko manga. Ao anatin'izany efamira izany dia ahitana soratra amin'ny fiteny vahiny izay miloko fotsy.

Fitaovana entina handrafetana ny tsofa, ahitana an'izany eto, ny tahony dia misy miloko mena sy mainty, ny iray amin'ireo kosa dia miloko mara ny tahony, samy manana ny vidiny ho azy avy izy ireo.

Tranom-barotra lehibe iray izay mivarotra fitaovana entina mandrafitra sy mikirakira herinaratra. Misy ny manana taho miloko mainty sy mavo ary natao teo amin'ny tsatoka vy izay entina hanantonana ilay entana.

Tranom_barotra iray no mivarotra fitaovana entina manoratra sy entina hanaovana ny asa rehetra ao amin'ny birao na any an_dakilasy. Ireo fitaovana ireo dia mipetraka eny ambony talatalana. Ahitana ny vidiny avy izany. Ao ny tombam_bidy : sivy folo sy efa_jato sy telo arivo...

Fiara vaventy maro no hita eto : ao ny miloko mavo, ny sasany kosa dia miloko fotsy. Ny miloko fotsy dia manodina simenitra ahafahana mandrafitra azy.

Famantarana izay miloko fotsy amin'ny ankapobeny. Eo afovoany izany dia ahitana soratra amin'ny teny vahiny izay miloko manga. Eo ambaniny kosa dia misy soratra amin'ny teny gasy miharo teny vahiny miloko maitso io teny io.

Trano fiangonana iray izay manana tilikambo ary miloko fotsy amin'ny ankapobeny. Ny ety ambany dia miloko mena matroka ary ny vodin'ny trano dia vita avy amin'ny vato. Ny tafon'izy io dia mitovy amin'ny telozoro.

Gazety iray izay manambara vaovao momba ny mpanakanto ; ahitana ny mpanakanto Njakatiana izany, eo ihany koa ny mpanakanto Sombiniaina, izay mpanao hatsikana rahateo. Io gazety io dia natota tamin'ny telo amby roapolo May, efatra amby roapolo amby roa arivo.

Fitaovana isany fampiasa ao an-dakozia ny antsy misy any izany eto : manana lela vita avy amin'ny vy izy io ary ny tahony kosa dia vita avy amin'ny hazo, napetraka teo amin'ny tsatoka izay mitovy amin'ny fantsika vita avy amin'ny vy io antsy io.

Tokotany ahitana bitro roa miloko fotsy ny iray ary ny iray miloko fa volondavenona, ahitana siny, ny tapany mena ary ny tapany fotsy.

Anisany entana fividy matetika ny voatabia izay hita eto amin'ny toeram -pivarotana iray ,ao ny ovy ary ny karaoty sy ny laisoa .

Gazety iray izay manambara ny momba ny politika, ahitana sarina lehilahy izay manao lobaka fotsy ary manao fehitenda miloko mainty. Ny palitaony dia miloko mainty ihany koa, ny masony dia misy loko mainty sy fotsy.

Tranombarotra iray no mivarotra entana maro isan-karazany. Ao ny entana vita avy amin'ny ronono izay mipetraka eny ambony talantalana ary ahitana ny vidiny ho azy avy ireo entana ireo. Ny tombam-bidy ho amin'ny iray amin'izany dia misy ny sivinjato sy sivy arivo sy iray alina ariary.

Vokatra iray izay vita avy amin'ny zava-maniry no natao tao anatina tavoahangy kely izay misarona ary miloko toy ny volamena izany sarony izany, arahina loko mainty kely ihany koa. Ny eo amin'ny vatan'ilay tavoahangy dia ahitana soratra amin'ny teny vahiny izay miloko mainty. Ny tanana izay mandray ilay vokatra dia tanana ankavia.

Firavaka maro be izay vita amin'ny volamena. Misy ny miendrika toy ny rojo ary misy kosa ny manana endrika rojo somary majinika, misy somary manana endrika rojo lehibe ihany koa. Izy ireto dia natao milahatra mifanakaiky.

Famantarana izay miloko fotsy amin'ny ankapobeny. Eo afovoany dia ahitana soratra amin'ny teny vahiny izay miloko mena sy mainty mifangaro ary ny eo ambanin' izany dia ahitana soratra amin'ny teny vahiny izay miloko mainty. Misy famantarana ihany koa eo ambony afovoany izay miloko mena sy mainty.

Gasety iray izay manambara vaovao maro ary ahitana dokam-barotra ihany koa .Navoaka tamin'ny alarobia efatra amby roa-polo jolay efatra amby roa -polo amby roa arivo. Amidy amin'ny vidiny arivo ariary; manana ny laharana sivy amby sivy folo sy telon-jato sy roa arivo sy iray alina.

Tranom-barotra lehibe iray izay mivarotra fitaovana fampiasa any amin'ny birao. Ahitana fitaovana fitondrana taratasy ary natao teo amboniny talantalana ny entana rehetra. Samy manana ny vidiny ho azy avy moa ny entana eto.

Boky roa manao avia sy avanana. Ny iray dia miloko mavokely ahitana petina fotsy ary misy soratra vavety miloko fotsy eo amin'izany. Ny iray kosa dia ahitana soratra amin'ny teny vahiny miloko maintso. Eo ambanin'izany dia misy litera amin'ny loko fotsy.

Fanafody izay natao tao anaty boaty miloko fotsy, vita avy amin'ny baoritra izy io ary misoratra amin'ny teny vahiny eo ivelany. Miloko manga sy mainty ny soratra eto.

Trano môderina iray izay hahitana loko maro. Isan' izany ny loko volondavenona ary misy ihany koa ny fotsy ary ny mena. Ny tokontany dia ahitana borety sy olona mpandrafitra.

Famantarana izay miloko mena amin'ny ankapobeny : eo afovoany dia misy teny amin'ny teny vahiny sy teny gasy. Miloko fotsy io teny io ary misy sarin-trano eo afovoany.

Boky izay ao anaty toerana matroka ary miloko maintso izy io. Ny taratasiny ao anaty dia miloko fotsy, eo ivelany amin'ny foniny dia ahitana teny vahiny izay miloko mainty.

Firavaka iray, izay fatao amin'ny tanana, no mipetraka eo ambonin'ny fitaratra tsara tarehy. Ny lokon'ny firavaka dia mara matroka sy mara tsotra.

Gazety iray izay ahitana vaovao ; misy ny soratra hoe hijoro amim-pomba ofisialy ny valo amby roa polo novambra. Eo ambany kosa dia ahitana ny soratra manao hoe ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny fikambanana eto Madagasikara.

Toerana mahafinaritra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra ; ahitana karazan- java- maniry izay mamokatra vokatra. Ary misy vehivavy iray izay mandeha eny amparihy manao akanjo miloko mainty.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana seza maro, ary misy latabatra maro ihany koa. Ny rindriny dia miloko fotsy, ahitana kopy miloko fotsy ihany koa.

Latabatra iray izay misy ny fitaovam-panoratana maro. Misy ny miloko mavo, misy kosa ny miloko voloboasary ary misy ny miloko volomparasy ary misy ihany koa ny fitaovam-panoratana miloko manga. Ny ao anatin' izy ireo dia ahitana taratasy miloko fotsy.

Fiara iray izay miloko fotsy, tsy mataho-dalana no hita eto, manana ny laharana sivy amby sivy folo AVP iraika amby dimampolo izany fiara izany, ny fitaratra dia madio ary raha vao tarafina dia manjelatra.

Boky kely ho an'ny ankizy no hita eto. Miloko fotsy ny ny pejin'izy io ary ahitana teny vahiny maro any anatiny. Arahana kisarisary izany ary misy ny soratra miloko manga, ary misy kosa ny soratra miloko mena.

Rangahy iray eo amin'ny tontolon'ny politika izay manao palitao ary manao lobaka fotsy, manao kiravaty izy io ary eo anoloany dia ahitana fanamafisam-peo eo ankilany kosa dia ahitana tavoahangy misy rano.

Trano fiangonana iray izay vita avy amin'ny biriky, ahitana varavarankely maro izy, io ary misy varavarana ihany koa. Ny tafony dia vita avy amin'ny fanintso ; ny manodidina azy moa dia voadidina zavamaniry maitso, ahitana bozaka, sy ny hazo izay manana ravina maitso.

Vehivavy iray izay manao akanjo miloko mainty ary fohy tanana io akanjo io. Ny volon-koditra dia miloko fotsy ary ny volony dia miolokoloka ary vakivaky io volony io, miloko mavo sy mainty mifangaro moa ny volony eto.

Tokotany iray no ahitana olona manao kapa sy pataloha. Ny zoron'ny tokotany moa dia ahitana fanitso.

Vokatra vita avy amin'ny zavatra natoraly no amidin' ny tranom-pivarotana lehibe iray. Samy manana ny vidiny avy ireo entana ireo : ao ny manana tombam- bidy sivifolo sy sivinjato sy arivo sy iray alina, ny sasany kosa dia manana ny tombam- bidy sivifolo sy sivinjato sy sivy arivo sy telo alina.

Sisin'arabe ahitana olona mandeha, manao kiraro ary milanja pôketra miloko maitso.

Firavaka volamena izay ahitana loko manga no natao eny amin'ny tanana ankavia an'olona iray, misy firavaka vita avy amin'ny volamena ihany koa, izy io dia peratra fatao eny amin'ny ratsan-tanana.

Trano maro no vita malagasy no hita eto. Misy ny vita avy amin'ny biriky ranoray. Ny sasany kosa dia voalalotra ny rindrina. Miloko fotsy ny rindrina ary ny lavarangana dia ahitana loko manga.

Gazety iray izay ahitana vaovao maro. Natonta tamin'ny zoma valo amby roapolo jona efatra amby roapolo amby roa arivo ; manana ny laharana sivifolo sy valonjato sy valo arivo. Ny vidiny dia arivo ariary.

Trano maro be izay mifanakaiky. Isan'izany ny trano izay vita amin'ny biriky ny rindrina ary manana arofanina vita amin'ny hazo, ny tafony dia vita amin'ny fanitso.

Fitaovana entina mandrafitra maromaro no mipetraka eo ambonin'ny gorodona, hita ao ny tsofa, ny famaky ary ny metatra.

Isan'ny sakafo fihinana matetika ny anana sy ny salady natao tamin'ny endrika mbola kely ny salady eto ary mbola ambolena ihany koa ao anatin'ny toerana izay feno hazavana sy toerana be zezika

Akoho lahy iray izay manana sanga miloko mena. Ny tendany dia miloko mena ihany koa, ny masony dia miloko mainty, ny vavany maranitra ary miloko mavo, ny volony dia misy fotsy sy volondavenona.

Toerana iray izay ahitana doka natao miendrika peta-drindrina, ny doka eto dia ahitana soratra amin'ny teny gasy sy teny vahiny mifangaro ary misy soratra kely miloko fotsy ihany koa eo amin'ny ambany ary misy ny daty ahafahana manatrika izany doka izany ihany koa eo amin'ilay peta-drindrina.

Mpanao ny fanatanjahatena miisa efatra izay samy lehilahy avy izy ireo. Manao akanjo ambony fohy tanana miloko mainty ary manao pataloha fohy miloko mainty ihany koa ; samy manao kiraro miloko mainty ny anankiroa, ny anankiray kosa dia tsy mikiraro, ny anankiray amin'izy ireo farany dia manao kiraro miloko mavo.

Lolo iray izay manana elany ary efatra ireo elany ireo. Misy lokony mena, mainty ary fotsy ny elany ambany anankiroa. Mipetraka eo ambony toerana vita avy amin'ny hazo io lolo io.

Arabe izay vita avy amin'ny tara. Ahitana fiara miloko volomboasary. Ny kodiarany dia miloko mainty ary manana ny laharana dimy amby dimampolo sy eninjato sy valo arivo. Arahana litera anankitelo izany laharana izany.

Biby iray izay miloko maitso no mandeha eny ambonin'ny tahon-kazo miloko mara. Io biby io dia antsoin'ny olona hoe tanalahy. Ahitana loko mavo ihany koa anefa eny amin'ny lamosiny sy ny vavany. Ny masony dia ahitana loko mara sy mainty.

Trano iray izay ahitana fanitso ny ambony ary ny rindrina miloko mavo, ahitana soratra mainty sy mena.

Anisany firavaka tsy afa-misaraka amin'ny lanonam-panambadiana ny peratra ary vita amin'ny volamena ny peratra eto izay ahitana vatosoa mangirana ary mangarahara ny eny amin'ny afovoany. Izy io dia natao teo ambonin'ny fasiana izay miloko mainty sy volomparasy mifangaro.

Famantarana izay miloko manga, eo afovoany dia ahitana soratra miloko fotsy amin'ny teny vahiny ; eo ambanin'izany kosa dia misy teny miloko fotsy fa somary kely.

Fitaovana isan'ny entina manadio, izay vita amin'ny plastika, natao tao anatina fonosana izy io ary miloko volomboasary sy fotsy ny fitaovana eto ; ny lohany dia somary toy ny voloina ary misy kely toy izany ihany koa fa saingy ny tahony dia volomboasary ihany.

Toeram-pisakafoanana iray izay miloko volondavenona. Ahitana olona misakafo eo anoloana.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana seza sy latabatra, eo ambonin'izay voalaza izay dia ahitana vera misy tongony. Eny amin'ny faritra iray dia ahitana ny mpivarotra izay misy ny lahy ary misy koa ny vavy; eny ihany koa no ahitana zava-pisotro maro isakarazany afaka amidy.

Toerana iray izay tena mahafinaritra no sady tsara. Ny rano dia miloko manga ary ahitana ny ao anatiny. Ny eny amin'ny amorontsiraka dia ahitana vato arahana zavamaniry kely malefaka ; ny lanitra moa dia manga.

Toerana iray izay ahitana biby sy zavamaniry. Ny biby izay voalaza dia akoho miloko fotsy ary ny zavamaniry dia misy ny lava taho ka ny raviny dia miloko maitso ary ny tahony sasany dia somary majinika.

Trano vita gasy izay nolalorina tamin' ny ranotany ary ny varavarankely dia vita amin' ny hazo, ny tafon' ireto trano ireto dia vita amin' ny bozaka. Io tontolo io dia hita any amin' ny tontolo ambanivohitra.

Isan'ny mampiavaka ny Malagasy ny hira gasy sy ny dihy gasy. Misy olona maro mandihy ary mifaly eo anoloan'ny mpanao hira gasy : misy ny mpidoboka aponga, misy kosa ny mpandihy.

Tranombarotra lehibe iray izay mivarotra karazana entana, ireo entana ireo dia natao eny ambonin'ny talantalana, samy manana ny vidiny hoazy avy ireo entana voalaza ireo, misy ny mitombam-bidy sivy folo sy sivinjato sivy arivo sy telo alina.

Arabe izay vita avy amin'ny tara ahitana fiara maro mandalo eo aminy misy ny fiara tsotra izay miloko fotsy ary misy koa fiara fitaterambahoaka izay miloko manga, misy fiarakaretsaka ihany koa.

Famantarana iray izay miloko fotsifotsy : ny eo ampovoany dia misy loko mena ary misy soratra vaventy miloko fotsy sy mena. Eo ambanin'izany voalaza teo izany dia misy soratra ny teny vahiny maintimainty ny eo ambany.

Zavamaniry izay ahitana raviny majinika ary ny tahony ihany koa dia kely toy izany. Ny eo ambany dia ahitana zavamaniry maitso, mivelatra ny raviny ary somary fohy. Ny manodidina moa dia ahitana tany.

Takelaka manambara ny fisian'ny trano fisakafoanana iray. Ahitana sora-baventy miloko mainty. Eo amin'ny litera iray dia nasolo vera ahitana zava-pisotro mena ny ao anatiny. Eo ambany kosa dia ahitana ny soratra somary manify ary miloko mainty ihany koa.

Gazety iray izay manana ny anarana hoe Trandraka. Izy io dia natota tamin'ny dimy ambin'ny folo desambra fito ambin'ny folo sy roa arivo. Hita eo amin'ny lohateny lehibe : halatr'omby, kolikoly avo lenta, anjakan'ny dahalo ambony latabatry ny tanàna.

Famantarana iray no ahitana loko mainty ety ivelany. Ny eo afovoany ahitana loko fotsy ary ny ao anatiny indrindra dia ahitana loko manga miaro loko mena. Ahitana sary boribory izy io ary ny eo afovoany dia ahitana sary seza miloko fotsy izay mitongilana.

Gazety iray izay manambara ny fikarakaràna ny tarehy ary ny taovolo. Eo ankilany dia ahitana ny sarina vehivavy iray tsy iza izy io fa madimozely Mialy.

Fitaovana izay miloko mainty. Io fitaovana io dia mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Misy loko mena ao anatin'ilay fitaovana. Izy io dia fitaovana entina hanamboarana volo.

Toerana mahavariana sady tsara no mahatalanjona, ahitana zaridaina misy zavamaniry miloko maitso ary misy trano izay vita avy amin'ny fanitso ny tafony. Misy ihany koa ny rindrina vita avy amin'ny hazo.

Anisan'ny fitaovana entina maka hazo ny famaky. Ny famaky dia vita avy amin'ny vy ny lohany ary misy tahony vita avy amin'ny hazo. Misy anankiroa amin'ireo famaky ireo moa ny eo akaikin'ny vody hazo iray izay ahitana raviny miloko maitso.

Voromahery izay manana maso miloko mainty miaro fotsy, ny lohany dia ahitana loko mara ary fotsy, ny tongony kosa dia loko fotsy no betsaka. Mandeha eny ambonin'ny bozaka io voromahery io.

Toeram-pivarotana iray izay mivarotra tongolo gasy, sakamalao ary sakay. Ny tongolo gasy dia natao teo ambony sobika ary ny sakamalao dia natao teo ambony hazo.

Tranombarotra izay mivarotra sakafo ka ny sakafo sasany dia natao teny ambonin'ny lovia miendrika borobory izay miloko fotsy, ny sakafo sasany kosa dia natao teny ambonin'ny lovia miendrika efamira ary miloko fotsy ihany.

Zava-kanto izay naseho amin'ny alalan'ny sary natao tamin'ny tanana sy penina manga, izy io dia maneho sarim-behivavy izay misolomaso ary manao kavina, erỳ ambanin'io sary io dia ahitana ny sonian'ny mpanao azy.

Sainam-prenena iray izay ahitana loko maro. Ny loko eny amin'ny ambony indrindra dia loko maitso ary ny eo afovoany dia miloko fotsy. Ahitana soratra amin'ny fiteny vahiny sy sarina zavamaniry. Ny eto ambany indrindra dia miloko mena.

Tranombarotra iray izay mivarotra karazan'entana entina hanaingona efitrano. isan'izany ny famataranora izay vaventy ary misy karazany. Ny famataranora sasany dia miloko mainty ary ny sasany kosa dia miloko toy ny volamena.

Asa tanana vita malagasy vita avy amin'ny hazo io asa tanana io : misy ny miloko mainty, misy kosa ny miloko mara, ahitana ihany koa ny loko fotsy, misy asa tanana eo akaikiny vita avy amin'ny rofia miloko mavo sy volomparasy ary maitso.

Gazety iray manambara vaovao maro dia maro. Ny sasany amin' izany dia manambara ny filaminan' ny fizotran' ny fanadinana omaly.

Sakamalao voadio izay voasasa ary miloko mara ny hodiny, ny ao anatiny dia miloko mavo. Misy ny sakamalao efa voatetika, misy kosa ny mbola vaingany. Io sakamalao io dia mipetraka ambony fitoerana hazo.

Famantarana anankiray izay miloko fotsy : ahitana soratra miteny gasy eo afovoany io dia miloko mara ary misy ihany koa sarin-tanana miloko mainty eo afovoany mitazona pensilihazo miloko mainty, eny amin'ny farany ambany dia ahitana fehezanteny amin'ny teny gasy izay miloko mainty ihany koa.

Olona roa mitaingina fiara kodiaran-droa izay miloko manga. Ery ampita kosa dia ahitana fiara mena izay manana mpitondra iray.

Famantarana izay ahitana lokomainty ny ivelany ary ny eo afovoany dia ahitana loko fotsy ,misy soratra amin'ny teny Malagasy miloko mainty eny amin'ny tapiny ny ilay soratra io dia manao hoe ho an'ny tanindrazana.

Fitaovana fampiasa any am-pianarana : manana tendrony matsiko ary ny tahony dia misy miloko volomparasy ary ny vodiny kosa dia ahitana loko mainty miharo volomparasy. Napetraka eo ambonin'ny tsikalana miloko mara natao tamin'ny hazo.

Asa tànana izay miendrina lamba ahitana loko maintso sy fotsy ary mainty. Ny eo amin'izay lamba izany dia ahitana kisarisary izay maneho ny zava-maniry sy ny biby toy ny omby. Ny omby eto dia nolokoiny mainty.

Zava-maniry iray no maniry amin'ny tany ahitana bozaka miloko mavo. Io zava-maniry io dia manana raviny izay loko maintso sy volomparasy mifangaro ; ny tahony dia somary kely ary ahitana sampany be dia be.

Boky maro no miendrika efa-joro ary miloko fotsy ny ankamaroany. Ny sasany moa dia ahitana loko mena ary misy litera vaventy eny antsefatsefany eny. Ny sasany dia ahitana loko mavokely ary misy teboka fotsy.

Tranombarotra iray izay mivarotra karazan-damba maro. Isan'izany ny akanjo ambony izay miloko mena ary eo afovoany dia ahitana loko volomboasary. Amin'ny sisiny kosa dia ahitana sary izay miloko toy ny volamena.

Toeram-pianarana iray no ahitana olona maro mifanakalo hevitra, ny sasany dia nahazo marim-pankasitrahana vita avy amin'ny taratasy fotsy ahitana sisiny manga.

Biby kely izay miloko mainty, ary manana ratsany maro ; ary mipetraka eo ambony zava-maniry, manana ravina miloko maitso ary ny tahony dia manana loko mara.

Fitaovana iray izay entina miasa tany. Ny lelany dia vita avy amin'ny vỳ ary ny tahony kosa dia vita avy amin'ny hazo. Eny amin'ny tontolo ambanivohitra no tena fampiasa azy io ary ampiasain'ny mpiasa tany.

Toeram-pampianarana iray izay ahitana mpianatra maro ary misy ny mandray fitenenana amin'ireo mpianatra ireo. Ny seza moa dia vita avy amin'ny hazo sy ny vy toy izany ihany koa ny latabatra.

Latabatra izay vita avy amin'ny hazo no ahitana kopy miloko fotsy, ary misy zavam-pisotro miloko mainty ao anatiny. Io kopy io dia mipetraka ambonina lovia kely miloko fotsy, ary misy sotro kely fita avy amin'ny vy eo akaikiny.

Tanana mitazona tavoahangy plastika ahitana taratasy mena. Tokotany misy vato amin'ny zorony ary ihany koa milalotra simenitra.

Sakafo mafilotra no hita eto. Izy io dia natao teo ambony vilia miloko fotsy, anisan'izany ny akondro ary ny mofo vita vahiny isan-karazany. Ahitana ihany koa zavamaniry maitso, natao andravahana azy.

Trano vita avy amin'ny hazo maro isan-karazany ny lapan'i Ambohimanga Rova, mifefy hazo sy rindrina ny toerana eto ary ahitana arofanina vita avy amin'ny hazo miloko volondavenona izany toerana izany.

Fitaovana fampiasa ao an-dakozia izay azo sokajiana ho fitaovana elektronika ary izy io dia mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Natao mba hamotehana sakafo.

Arabe izay ahitana fiara maro mandalo eo aminy; misy ny fiara tsotra izay miloko mainty ary misy kosa ny fiara kodiaran-droa misy olona ray eo amboniny, manao aro loha io olon'io; misy fiara fitanteram-bahoaka ihany koa.

Toerana izay ahitana latabatra vita avy amin'ny fitaratra. Misy ihany koa seza vita avy amin'ny hazo sy ny lamo misy ny miloko fotsy amin'ireo seza ireo misy kosa ny miloko mara. Ahitana tafo miendrika toy ny efamira ihany koa.

Mpivarotra eny an-tsena izay mivarotra patsa fotsy ary ihany koa trondro maina. Eny ambonin'ny entana varotany moa dia ahitana kapoaka izay vita avy amin'ny vy miloko fotsy ny ivelan'io kapoka io.

Toeram-pianarana iray izay ahitana latabatra vita avy amin'ny hazo. Eo ambonin'izany dia ahitana solosaina ampiasain'ny mpianatra, ary ny mpianatra sasany dia matory ao ampianarana.

Boky izay ahitana kisary maneho ny ao anatiny ny fonony etỳ ivelany, ary misy soratra amin'ny teny vahiny eo afovoan'ilay fonona boky. Miloko fotsy ito soratra ito.

Gazety iray izay manambara ny vaovao malaza ahitana ny soratra hoe : fiakarana an-tsehatra hatrany amin'ny sivy amby efapolo tany no natolotry ny mpianatra. Eo anilany kosa ahitana ny soratra : mahatratra fitonjato kosa ny mpianatra nandray anjara isan-taona.

Boky iray izay tena matevina no eny an-tanan'olona, ahitana soratra kely miloko mainty any anatiny ary miloko fotsy ny pejin'izy io ary ahitana lokomena izay entina manazara ny pejy, ny tontolo ahitana azy moa dia tontolo ankalamanjana.

Dokam-barotra izay natao miendrika peta-drindrina, misy ny natao ho doka ho an'ny zava-pisotro iray, misy ny manana tombam-bidy dimanjato sy arivo ariary, misy kosa ny peta-drindrina izay manambara ny fisian'ny vovon-tsavony izay miloko mavokely sy loko maro samihafa.

Efitrano iray izay ahitana takamo maro be izay manazava ny efitra. Ny efitra dia miloko mena ary ahitana fitoerana jiro izay somary misopirana.

Akanjo moderina iray, no miloko mainty; ary ahitana bokotra miloko volondavenina; ny firavaka izay mihantona eo aminy dia miloko volafotsy ary lava tanana izy io.

Entana maro no amidin'ny tranombarotra iray, toa izany ny sakafo hita ao ny paoma ary ny angivy sy ny anana. Ho an'ny angivy dia manana tombam-bidy sivifolo sy roan-jato sy dimy arivo ary ny anana kosa dia sivifolo sy sivin-jato sy valo arivo.

Fitaovana entina mandrafitra, miloko volondavenona matroka, ary vatsiana amin'ny alalan'ny herianaratra. Ka ny herinaratra izay miditra ao dia taritina avy amin'ny alalan'ny tariby mifono. Miloko mainty io tariby mifono io.

Toerana iray ahitana bajaja sy olona ao anatiny. Ny lanitra moa dia ahitana rahona ary ny ranomasina dia miloko manga.

Toerana iray izay madio no sady tsara, ahitana lakana ny loko fotsy ary olona maro milalao eny amin'ny morontsiraka dia ahitana zava-maitso ary hazo maro isankarazany.